Geejjiba jechuun karaa ittiin namni tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti ittiin imalu yommuu ta'u, turiizimii jechuun immoo hawwata lammiilee biyya biraa gara biyya ofiitti hawwachuu jechuu yeroo ta'u, immigireeshinii jechuun immoo sochii biyya tokko irraa biyya biraatti, naannoo tokko irraa gara naannoo biraatti taasifamu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun Meeshaalee namni tokko mana keessa yookiin Meeshaalee namni tokko mana jireenyaa isaa keessatti kan namni ittiin gargaaramu yookaan immoo kan namni mana jireenyaa isaa keessatti itti fayyadamu jechuudha.

Rifeensa jechuun wantoota qaama namaa iddoo garaagaraa irratti biqilanii argamuu danda'an jechuu dha. Isaanis, bakkoota buqqee mataa irratti, bobaa jalattii fi bakkoota qaama saalaa namaa irratti wantoota biqilanii argamuu danda'an jechuu dha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee mana keessatti itti gargaaramnu mana keessatti namoonni itti gargaaraman yoo ta'u, meeshaaleen waajjiraa kan waajjira keessatti itti gargaaraman jechuudha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaaf namoonni itti fayyadaman yookiin immoo ittiin of miidhagsuuf yookiin immoo ittiin of bareechuuf namoonni kan itti fayyadaman faayaalee gara garaatu jiru. Isaanis warqii qubaa, warqii mormaa fi warqii harkaa ta'uu danda'u.

Daldaala jechuun gurgurtaa wantoota yookiin gurgurtaa meeshaalee dheedhii jechuu yoo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka namoonni walirraa bituu fi walitti gurguruu bakka tokkotti walitti qabaman jechuudha.

Ogummaan barnootaan, irra deddeebi'anii hojjechuudhaan, muuxannoodhaan kan argatamu yoo ta'u; Aadaan immoo dhaloota irraa gara dhalootaatti, abbaa irraa gara ilmaatti, abbootii irraa gara ijoolleetti kan daddarbu jechuu dha.

Hojii jechuun hojjaa namni tokko guyyaa guyyaadhaan raawwatu (dalagaa namni tokko guyyaa guyyaadhaan hojjetu) jechuu yommuu ta'u, hojiin namni tokko jiruu fi jireenya isaa jijjiiruuf (geeddaruuf) kan namni tokko guyyuu guyyuudhaan hojjetu jechuu dha.

Meeshaa manaa jechuun meeshaalee namni tokko jiruuf jireenya isaa itti geggeeffachuuf walitti qabee mana tokko yookiin immoo mana keessaa kan qabu yommuu ta'u; meeshaa gosa gara garaatu mana nama tokkoo keessa yookiin immoo mana jireenyaa namaa keessa jira.

Nyaata jechuun kan namoonni sooratan yokaan immoo nyaatan jiruuf jireenya isaanii ittiin geggeeffatan, yookaan immoo kan namoonni nyaatanii itti annisaa argatan, kan namoonni nyaatanii ittiin jajjabaatani dha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota jaalala biyyaa qaban, hooggantoota lammii isaanii jaallatanii fi biyya isaaniif hanga lubbuu isaanii dabarsanii kennanitti biyya isaani kan jaalatan jechuudha.

Maashinoota jechuun wantoota bakka ilma namaa bu'ananii waan tokko dalaguu yookiin immoo raawwachuu danda'an yommuu ta'an, isaan immoo ilma namaa caalaa isaanimmoo ilma namaa caalaa wantoota tokko yeroo tokkotti raawwachuu yookiin dalaguu danda'u jechuudha.

Kuduraalee fi muduraaleen biqiloota lafaa ol biqilanii fi kanneen ilmi namaa nyaataaf itti gargaaramu jechuudha. Isaanis kanneen akka raafuu yookiin raafuu maramaa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u.

Joogiraafi jechuun waa'ee uumamaa kan qoratuufi waa'ee laggeeni, gaarrotaafi mukkeeniifi walumaa galatti, waa'ee naannoo kan qoratu yammuu ta'u, seenaa jechuun ammoo waa'ee dhala namaa duub-deebi'ee kan gara boodaatti deebi'ee qoratu jechuudha.

Ogummaa jechuun barnootaan kan argamu, dubbisuudhaan kan argamu, irra deddeebi'anii hojjechuudhaan dandeettii argamu fi muuxannoodhaan kan argamu yommuu ta'u; Aadaa jechuun immoo kan dhaloota irraa gara dhalootaatti, abboota irraa gara abbootaatti kan darbu jechuu dha.

Amantaa jechuun waan namni tokko naaf ta'a jedhee, na gaggeessa jedhee, ittiinan bula jedhee, amanee waan namni tokko fudhate yammuu ta'uu; addunyaa kana irratti immoo amantii gosa hedduu ta'anii fi baayyee ta'antu jira.

Oduu jechuun karaa ittiin odeeffannoon nama tokko irraa gara nama biraatti, qaama tokko irraa qaama biraatti, dhaabbata tokko irraa dhaabbata biraatti ittiin tamsa'u yommuu ta'u; oduu jechuun walumaa galatti karaa ittiin odeeffannoo argachuu dandeenyuu fi karaa ittiin odeeffannoo dabarsuu dandeenyu jechuu dandeenya.

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii namaa wajjin kan jiraatan yoo ta'an jechuudha. Bineensota alaa jechuun kan namatti osoo hin madaqin jiraatan jechuudha akkasumas osoo namatti hin siqin bosina keessa jiraatan jechuudha

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii nama wajjiin kan jiraatan yammuu ta'an; bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti hin madaqnee fi kan bosona keessa nama irraa adda ba'anii jiraatanii dha. Fakkeenyaaf kan akka Leencaa fa'aa.

Beeksisa jechuun maxxansa waan tokkoo beeksisuuf yookiin immoo waan tokko ibsuuf maxxansamu jechuu dha. Innis karaa ittiin waan tokko guutummaa guutuutti ibsuu yookiin immoo akkaataa waan tokkos guutummaa guutuutti ittiin ibsuuf kan nuyi itti gargaaramnu 'Beeksisa' jedhama.

Faaya jechuun meeshaa namni tokko ittiin miidhaguuf yookaan ittiin of bareechuuf kan namni fayyadamu yemmuu ta'u, Isaan keessas danuutu jira kanneen akka warqii quba irraa , warqii morma irraa fi harka irraa faaya jennee waamuu dandeenya.

Qonnaa jechuun kan qonnaan bulaan tokko lafa qotee, baqaqsee, sanyii itti facaasee, sanyii facaase sana irraa immoo firii yookiin immoo ija gahaa yookiin immoo ija bareedaa karaa inni itti argatu jechuu dha.

Qonna jechuun adeemsa namni tokko lafa baqaqsuurraa kaasee hamma sanyii facaasee, itti shoggoree hamma namni ija midhaan isaa nyaatutti kan adeemsicha qonnaa jennee waamuu dandeenya.

Beeksisa jechuun maxxansaalee garaa garaa yookiin maxxansaalee adda addaa odeeffannoo namootaaf dabarsuuf yookiin immoo odeeffannoo namootaaf rabsuuf kan maxxanfamanii jiran yommuu ta'an, odeeffannoo hojii barbaaddotaaf beeksisa hojii dabarsuu ta'uu danda'a.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun Meeshaalee Kun immoo gosoota garaagaraa bakka tokkotti kan argamanii fi gabaaf bakka tokkotti dhihaatan yemmuu ta'u, Meeshaaleen lakkoofsaan danuu ta'anii fi lakkoofsa namaatii ol ta'uu danda'an.

Daldala jechuun bakka itti wanta tokko gurgurtaaf dhiyaatu yommuu ta'u, gabaan immoo walitti qabama namoota wantoota walirraa bituu fi gurguruuf walitti qabaman jechuudha.

Oduu jechuun karaa ittiin odeeffannoon nama tokkorraa gara nama biraatti, qaama tokkorraa gara qaama biraatti, dhaabbata tokkorraa gara dhaabbata biraatti itti daddarbu yommuu ta'u, walumaagalatti oduu jechuun karaa itti namni tokko odeeffannoo guutuu argatuu fi karaa itti namni tokko odeeffannoo guutuu itti dabarsuu dha.

Beeksisa jechuun maxxansaalee waan tokko beeksisuuf yookiin waan tokko ibsuuf maxxanfamani yommuu ta'an, hojii barbaaddotaaf hojii, odeeffannoo barbaaddotaaf odeeffannoo gahaa ta'an kan dhiyeessan Beeksisa yookiin maxxansaalee jedhamanii beekamu.

Mana jechuun ijaarsa mana waan tokkoo jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo ijaarsa manaa namni keessa jiraatu yookiin immoo namni keessa galee jiruu fi jireenyasaa gaggeeffatu yookaan keessatti adeemsifatu jechuudha.

Oduu jechuun karaa namni odeeffannoo ittiin argatu yookaan immoo odeeffannoo nama tokko irraa gara nama biraatti, qaama tokko irraa qaama biraatti karaa ittiin odeeffannoon daddarbu yookaan immoo karaa ittiin odeeffannoon tamsa'u 'Oduu' jennee waamuu dandeenya.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun meeshaalee gosa garaagaraa fi hedduu ta'an bakka tokkotti gurgurtaaf iddoo itti walitti qabamanii gabaaf kan dhiyaatan yommuu ta'an isaanis gosa garaagaraa fi gosa danuu kan of keessaa qaban meeshaalee suupparmaarkeetii jennee waamna.

Mana dhugaatii jechuun bakka itti dhugaatiin gosoota gara garaa hedduu ta'an gabaaf dhiyaatan yommuu ta'u; Mana nyaataa jechuun immoo nyaanni gara garaa gosaan hedduu ta'an nyaata aadaa, nyaata ammayyaa bakka itti gabaaf dhuyaatanii fi gurgurtaaf dhiyaatan jechuudha.

Ogummaa jechuun kan namni nama irraa, barnoota irraa, muuxannoo irraa yookiin immoo irra deddeebi'ee kan gonfatu yemmuu ta'u, aadaa jechuun immoo dhaloota irraa gara dhalootatti , abboota irraa gara abbootaatti kan daddarbu jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama imaanaan karaa mootummaa akka inni nagaa lammiilee akka inni eeguuf mootummaa irraa dirqamni yookiin immoo imaanaan itti kenname, nama imaanaa mootummaa irraa fuudhe jechuu dha.

Mana jechuun ijaarsa waan tokkoo jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo kan namni, ilmi namaa keessa buufatee barasaa yookiin immoo jireenya isaa keessatti, yeroo isaa keessatti gaggeeffatu yookiin immoo kan namni keessa jiraatu jechuudha.

Oduu jechuun karaa ittiin odeeffannoon nama tokkorraa gara nama biraatti, qaama tokkorraa gara qaama biraatti, dhaabbata tokkorraa gara dhaabbata biraatti itti darbu yemmuu ta'u walumaa galatti oduu jechuun karaa ittin odeeffannoo guutuu argachuu dandeenyuu fi karaa ittiin odeeffannoo guutuu namaaf dabarsuu dandeenyu jechuudha.

Biqiloota jechuun kanneen lafa keessaa biqilanii irraa dacheetti mul'atanii fi miidhaginaa fi bareedina naannoof kan fayyadanii fi akkasumas immoo qulqullina naannoof kan gargaaran biqiloota danuutu jiru.

Ogummaa jechuun dandeettii barnoota irraa, irra deddeebi'anii hojjechuu irraa, muuxannoo irraa argatan yommuu ta'u, aadaa jechuun immoo aadaa dhaloota irraa gara dhalootaatti, abbootarraa gara abbootaatti kan daddarbu jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa jabeeffannaa, fayyaa dandeettii ittiin gonfachuu fi ittiin bashannanuuf kan namni tokko taasisu yookaan immoo kan namni tokko godhu 'Ispoortii' jennee waamuu dandeenya. Isaanis fayyaaf hin fayyaduu, bashannanaaf hin fayyaduu, galiif illee yeroo tokko tokko hin fayyadu jechuu dha.

Uumama jechuun waantota dachee irratti argaman xiqqaarraa kaasee hamma guddaatti, bineensota xixiqqoo irraa kaasee hamma bineensota gurguddootti, biqiloota xixiqqoo irraa kaasee hamma biqiltoota gurguddootti, nama dabalatee waantota dacheerratti argaman yommuu ta'u, naannoo jechuun ammoo waantota kana hundumaa kan of keessatti qabatu jechuudha.

Geejjiba jechuun karaa ilmi namaa bakka tokko irraa bakka biraatti itti socho'u yommuu ta'u, turizimii jechuun immoo hawwattoota turizimii (lammiilee biyya ormaa) ittiin ofitti gara biyyaatti hawwatan yommuu ta'u, Immigireeshin jechuun immoo godaansa bakka tokko irraa gara bakka biraatti (biyya tokko irraa gara biyya biraatti) godhamu jechuu dha.

Seera kabachiisaa jechuun nama mootummaa irraa imaanaa fudhate yookaan uummata irraa fudhatee nagaa fi tasgabbii naannoo yookaan immoo nagaa fi tasgabbii biyyaa kabachiisuuf nama mootummaa irraa fi uummata irraa imaanaa fudhate jechuu dha.

Jii'oogiraafii jechuun kan waayee naannoo, kan waayee gaarrenii , laggeenii, biqilootaa fi kan kana fakkaatan kan qoratu yommuu ta'u, seenaa jechuun kan waayee seenaa namoota durii kaasee hamma yoonaatti kan qoratu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun ilmi namaa soorataaf yookiin immoo nyaataaf kan itti gargaaramu yammuu ta'an isaannis faayidaalee addaa qabu. Kanneen akka fayyaaf, miidhaginaaf fi kan kan fakkaataniif nama gargaaru.

Ogummaan waan namni tokko barnootaan yookaan immoo irra deddeebiin yaaluun kan argatu yoo ta'u, aadaan immoo dhaloota irraa dhalootatti fudhachaa dhufu itti daddarbaadhaan dhaalaa dhufu jechuudha.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun hooggantoota lammii isaanii, biyya isaanii, lafa isaanii eenyuun caalaayyuu yookiin immoo lubbuu isaanii caalaayyuu warra jaallatanii hamma lubbuu isaanii aarsaa kennuufiitti warra biyya isaanii jaallatan jennee waamuu dandeenya.

Faaya jechuun Meeshaalee miidhaginaa yookiin Meeshaalee namoonni bareedinaaf itti gargaaraman yookaan immoo itti fayyadaman yemmuu ta'an, isaanis gosoota garaagaraatu jira fakkeenyaaf warqii quba irraa, warqii morma irraa jechuu dandeenya.

Qonna jechuun adeemsa qote bulaan tokko lafa baqaqsuudhaa kaasee, sanyii facaasee, kotkotee, hamma ija isaa argutti adeemsa deemamu 'Qonnaa' jennee waamuu yookiin immoo beekamtii kennuu fi dandeenya.

Alaabaan ibsituu mallattoo eenyummaa saba tokkoo yookiin kan sabni tokko ofiisaa ibsuu fi kan sabni tokko kan kooti jedheen kan ittiin boonu yommuu ta'u, asxaan immoo mallattoo alaabaa sanarratti argamuu fi kan eenyummaa aadaa saba tokkoo kan ibsu ta'uu danda'a.

Daldala jechuun gurgurtaa wantootaa yookiin immoo wantoota gurgurtaaf dhiyaatan yommuu ta'an; Gabaa jechuun immoo walitti qabama namoota walirraa bituu yookiin walitti gurguruu, wantoota wal jijjiiruuf, walitti qabama namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii argamanii jechuu dha.

Hojii jechuun gochaa namni tokko guyyaa guyyaadhaan yookiin immoo gochaa guyyuu guyyuu keessaatti jireenya isaa ittiin geeddaruuf godhu yookiin immoo raawwatu hojii jennee waamuu dandeenya.

Geejjiba jechuun akkaataa itti yookiin immoo karaa ittiin namni tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti ittiin imalu yommuu ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo warroota geejjiba sanaaf nu gargaaran yookiin immoo bakka tokkoo bakka biraa warroota ittiin deemnu jechuudha.

Amantaa jechuun kan namni tokko naaf ta'a jedhee, ittiinan Bula jedhee, ittiinan gaggeeffama jedhee amanee akka amantaa isaatti kan fudhatee jechuudha. Addunyaa kanarra amantaa gosoota garagaraatu Jira.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa namatti madaqanii nama wajjin kan jiraatan yommuu ta'an; Bineensota alaa jechuun immoo bineensota ala yookiin immoo utuu namatti hin madaqin bakkee yookiin immoo ala kan jiraatan jechuu dha.

Mana jechuun ijaarsa mana tokkoo yookiin ijaarsa waan tokkoo kan boca manaa qabaatee ijaaramudha. Mana jireenyaa jechuun immoo kan namni akka keessa jiraachuuf , jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf ijaarame jechuudha.

Hawaasa jechuun tuuta namoota baay'ee naannoo tokkotti walitti tutanii jiraaatan yommuu ta'an, maatii jechuun immoo tuuta maatii yookiin namoota mana tokko keessatti walitti tutanii jiraaatan jechuu dha.

Bineensota manaa jechuun warroota namatti madaqanii nama waliin kan jiraatan yommuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti hin madaqiin yookiin immoo bineensota nama waliin hin jiraatiin; bosona keessa jiraatan jechuudha.

Alaabaa jechuun mallattoo ibsituu saba tokkoo yookiin immoo mallattoo ibsituu uummata tokkoo yemmuu ta'u, asxaan immoo waan alaabaa irratti argamuu fi waanta guutummaa saba sanaa yookaan immoo afaan, aadaa saba sanaa ibsu danda'u jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun kan namni tokko jiruu fi jireenya guyyuu isaa ittiin gaggeeffachuuf meeshaalee mana keessatti walitti kuufatee kan namni qabaatu meeshaalee manaa jennee kan waamnu danuutu jiraachuu danda'u.

Joogiraafi jechuun kanneen kan waayee uummama yookinimmoo wantoota naannootti argaman gaarreen laggeeeniifi mukeen kanneen qoratu yommuu ta'u, seenaa jechuunimmoo waayee dhala namaa duubatti deebi'ee durirraa kaasee hamma har'aatti kan qo'atu jechuudha.

Oduu jechuun karaa ittiin odeeffannoon nama tokko irraa gara nama biraatti, dhaabbata tokko irraa gara dhaabbata biraatti, qaama tokko irraa gara qaama biraatti walumaagalatti karaa ittiin odeeffannoon namarraa gara namaatti ittiin daddarbu jechuudha.

Mana jechuun ijaarsa mana tokkoo yookiin waanta akka manaatti ijaaramee jiru jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo kan namni akka keessa jiraatuuf ijaaramee fi kan namni akka keessatti of boqochiisuuf kan namaaf ijaarame mana jireenyaa jedhama.

Arkiteekcharii jechuun ogeessa mana ijaarsa yookiin ogeessa ijaarsa jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo waantota yookiin immoo manneen ogeessi ijaare sanaan bocamanii ijaaramanii hawaasaaf tajaajilaa oolan jechuudha.

Nyaata jechuun soorrata namni tokko ittiin jiraachuuf nyaatu yookiin soorratu jechuudha. Nyaanni Kunis gosoota adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf buddeena, daabboo fi kan kana fakkaatanidha.

Asxaan mallattoodha. Alaabaa irratti yookaan immoo alaabaa irratti kan hojjetaman eenyummaa biyya tokko biyya sana keessatti, aadaa biyya sanaa , afaan biyya sanaa siyaasa biyya sanaa kan ibsu jechuudha.

Hawaasa jechuun tuuta namoota naannoo tokkotti walitti qabamanii wal wajjin jiraatan yemmuu ta'u, aadaa, safuu fi afaan wal fakkaataa waliin qaban jechuudha. Maatii jechuun immoo tuuta namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Faaya jechuun wantoota nuti miidhaginaaf yookaan namoonni miidhaginaaf itti gargaaraman ofii isaanii jireenya isaanii miidhagsuuf itti gargaaraman kanneen akka warqee qubarraa, warqee harkarraa, warqee mormarraa ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii jechuun bakkoota dhugaatiiwwan gara garaa gosa baay'ee ta'an itti gurguraman yommuu ta'u, manneen nyaataa jechuun immoo bakkoota nyaatonni gara garaa nyaatota aadaa fi nyaatota ammayyaa gara garaa itti gurguramanii, namoonni deemanii irraa bitanii nyaatanii fi namoonni deemanii irraa dhuganidha.

Hawaasa jechuun walitti qabama namoota naannoo tokkotti walitti qabamanii aadaa walfakkaataa afaan walfakkaataa fi safuu walfakkaataa qabaatanii waliin jiraatan yommuu ta'an, maatii jechuun immoo walitti qabama namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Bu'uraaleen misoomaa kanneen akka Daandii, Ibsaa, Bishaan dhugaatii, Mana barumsaa, Buufata fayyaa yommuu ta'an, kan isaan ijaaraman immoo hawaasa tokko yookiin immoo uummata naannoo tokkoo ittiin tajaajiluuf ta'a.

Maashinoota jechuun wantoota bakka ilma namaa bu'anii waan tokko dalaguu yookiin immoo hojjechuu yookiin immoo raawwachuu danda'an yommuu ta'an, isaanis waanta tokko ilma namaa caalaatti yeroo xiqqoo keessatti waan baay'ee oomishuu warra danda'an jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiloota ilmi namaa nyaataaf yookiin soorrataaf kan itti gargaaramu yemmuu ta'u isaanis gosa garagaraatu jira. Akkasumas faayidaa garagaraa namaaf kennuu danda'u.

Faaya jechuun meeshaalee namoonni ittiin of miidhagsuuf yookaan meeshaalee namoonni ittiin of bareechuuf kan gargaaraman yommuu ta'an isaanis gosoota garaagaraa qabu. Isaanis kanneen akka warqee gurraa, warqee harkaa fi warqee mormarraa jechuu dandeenya.

Geejjiba jechuun kan namni tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti imaluuf taasisu yoo ta'u; Turiizimii jechuun immoo hawwata waan tokkoo yokiin immoo hawwata lammiilee biyya ala gara biyya keessaatti kan taasisu yommuu ta'u; Immigireeshinii jechuun immoo godaansa bakka tokko irraa gara bakka biraatti taasifamu jechuu dha.

Amantaa namni ittan bula ittan amana inni waaqa kooti jedhee kan namni tokko akka amantaa isaatti fudhatee itti jiraatu yommuu ta'u, addunyaa kanarratti immoo amantiin gosoota hedduutu jira.

Oduu jechuun haala odeeffannoon nama tokko irraa gara nama biraatti yookaan qaama tokko irraa gara qaama biraatti , dhaabbata tokko irraa gara dhaabbata biraatti ittiin daddarbu yoo ta'u, walumaa galatti oduu jechuun karaa ittiin odeeffannoo argannu , karaalee ittiin odeeffannoo gahaa dabarsinu jechuudha.

Amantii jechuun kan namni tokko fudhatee kan kooti, ittin Amana, inni waaqa kooti jedhee itti amanu yoo ta'u addunyaa kanarratti amantii gosa garagaraatu Jira.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun hoggantoota saba isaanii, biyya isaanii, lafa isaanii, hamma lubbuu kennuufiitti saba isaanii kan jaallatan yommuu ta'an, isaan illee darbanii seenaan isaanii bara baraan kan jiraatu Hoggantoota bebbeekamoo jedhamanii beekamu.

Barumsa jechuun karaa ittiin ogummaan yookiin immoo dandeettiin yookiin immoo beekumsi karaa ittiin argamu yookiin immoo karaa ittiin ogummaa yookiin hubannaan waan tokkoo karaa ittiin namni gonfachuu danda'u barumsa jedhamee beekama.

Amantaa jechuun wanta namni tokko amanee fudhatu yookiin immoo wanta namni tokko amanee itti amanee naaf ta'a jedhee ittiin jiraatu yookiin immoo ittiin deddeebi'u jechuudha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka itti namoonni bashannanan yookaan immoo bakka itti namoonni rakkoo isaanii dagatan yookaan xiqqaaf guddaan, beekaaf wallaalaan hundumtuu bakka itti bashannanu yookaan immoo bakka itti wal argu jechuudha.

Mana jechuun ijaarsa mana tokkoo jechuu dha. Mana jireenyaa jechuun immoo ijaarsa mana jireenyaa namni akka itti gargaaramu yookiin akka itti fayyadamuf tolchame yookiin immoo miidhagfamee kan ijaarame jechuu dha.

Geejjiba jechuun karaa namni tokko irraa gara bakka biraatti ittiin deddeebi'u yommuu ta'u; Turiizimii jechuun immoo hawwataa waan lammiilee biyya biraa kan gara biyya tokkootti hawwatu yommuu ta'u; Immigireeshinii jechuun godaansa bakka tookko irraa gara bakla biraatti taasifamu jechuu dha.

Asxaa jechuun mallattoo yeroo hundumaa alaabaa irratti maxxanee kan jiruu fi kan eenyummaa saba tokkoo , aadaa saba tokkoo , afaan saba tokkoo fi siyaasa biyyichaa kan ibsuu fi kan amantii saba tokkoo kan mul'isu ta'uu danda'a.

Oduu jechuun karaa nama tokko irraa nama biraatti yookaan qaama tokko irraa gara qaama biraatti , dhaabbata tokko irraa gara dhaabbata biraatti walumaa galatti karaa ittiin odeeffannoon daddarbu oduu jedhama.

Siyaasa jechuun sirna bulchiinsa biyyi tokko, naannoon tokko ittiin gaggeeffamu, yookiin immoo sirna hoggansa biyya tokkoo kan ta'e yammuu ta'u; biyyoonni addunyaa kanaa garaa garaa siyaasa garaa garaa kan mataa isaanii kan qaban ta'uu danda'a.

Muuziqaa jechuun karaa ittiin namoonni miirota gara garaa, miirota gammachuu, miira gaddaa, miira boqonnaa, miira galateeffannaa fi miira jajannaa kan namoonni ittiin ibsachuu danda'an jechuu dha.

Aasxaa jechuun mallattoo yookiin baajjii alaabaa yookiin wantoota tokko tokko irratti maxxananii argaman jechuudha. Innis ibsituu waan tokkoo kan ittiin waan tokko ibsan jechuudha.

Geejiba jechuun karaa ittiin namni tokko bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin imalu yookaan immoo bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin socho'u yemmuu ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo kanneen geejibaaf nu gargaaran yookaan immoo bakka tokkoo gara bakka biraatti nu fuudhanii warreen deeman jechuudha.

Barumsa jechuun karaa itti namni beekumsa, ogummaa, dandeettii , hubannaa gonfachuu danda'u yommuu ta'u, isaanis karaa garaagaraa kennamuu danda'u. Fakkeenyaaf mana barnootaatti kennama yookaan bakka amantaatti illee barnoonni tokko tokko ni kennama.

Qoricha aadaa jechuun qoricha aadaadhaan yookiin immoo harka namaan otoo meeshaalee ammayyaan yookiin immoo otoo meeshaalee ammayyaa hin gargaaramiin abbootiin keenya kan tolchanii, durii kaasee kan namni itti fayyadamaa turee fi hamma har'aallee kan faayidaa qaban jechuudha.